Ekibira mulimu emiti, nh'obuti obutini. Nh'eisubi elya kiragala. Nh'engyira egy'ele etyo.

Olusozi luliku amayumba enaandha abantu bali mu kwewuga

Amatooke ku gaali. Motoka epakinze mungyira. Abantu bali kumbali nh'ebigogo.

Omusaadha ali mulyaato alinha amalobo ali kuloba bwa nhandha.

Abakazi na basaadha bali kwemba webakuba engoma. Bavaire emigaire

Enhandha kuliku omuvubi alikuloba. Kumbali kuliku emiti saidi eyo walawalaku waliyo olusozi.

Emicungwa ebikola bya kiragala, emicungwa dha kyenvu

Endhovu etendhwiike mu isubi lya kiragala, aye elaga nga nhakughavu.

Amayumba, ebigogo ere, emiti nhi kilagala omungi.

Nnandha kuliku abavubi balina elyaato, balina enkasi, bali babiri

Amagyanhi masimbe mu laini empanvu, kumbali kule kuliku emiti.

Eilike lyekweese mu bisubi. Ghaligho ebya kiragala, n'ebikalu.

Omuti oguliku ensolo edisinga bukambwe. Guliku empologoma enkambwe

Emotoka eli mungyira. Egaali etwiise ku amatooke, n'abantu bemeleire kumbali. N'ebigogo...

Enhumba, toyi, ebivera emiyandhu ebiyigo.

Eifumbiro, enku, sepiki eri ku maiga ne yindhi esandikireku.

Waliwo ente ibiri waliwo ebigogo waliwo enkoko waliwo enhumba eyeitakka

Ngaali eli kutambula mu isubi. Elina colour isatu. Elina colour emyuufu, nhi colour endheru, nhi colour endhirugavu.

Olusozi luliku oluufu amayumba enaandha

Omusaadha ali kulugudho aveire empale ya fulungu, empale, saati ya mweso enkofira myufu alisilingisa akagaali n'abandhi bali kumuvaku einhuma.

Abakazi be twise ebaffu endhirugavu, baveire eskati eyindhi erimu obutondotondo, eyindhi ndhirugavu eyindhi erimu obumuli.

Omuvubi ayemereire kulyato alikusulayo akatimba